Omambumbaku ngoka gokupulula ohaga kwathele aantu, opo ye endelele ya mane iilonga yawo yomepya mbala, unene tuu ngaashi okupulula hono kwa li haku pula oonkondo dhaantu, opo ya longe, kwali haku kwata nade omasiku, ashike ngele opu na embakumbaku ohaku kwata owala oowili nenge ndi tye ethimbo eshona.

Osino oshinamwenyo sha pumba sho oshimbanda. Shampa sha mono omuntu ohashi fadhuka po. Osino oya simana unene kaantu mboka haya kala miihwa mboka hatu ithana tatu ti aakwankala. Ohaya dhipaga oosino taya kutha ko ooniga nokudhi longitha shimwe shi ili. Ohaya kutha ko oshipa shoka haya ka longitha onga omakumbatha, shimwe taye shi ningi po iikutu. Ku yo ohaku zi wo onyama ndjoka haya li.

Aantu oyendji ohaya tekula oohi ndi tye okuza tuu kuuhi mboka uushona taye wu sile oshimpwiyu sigo tuu wa koko. Shampa dha koko ohaye dhi kwata mo nenge ndi tye ohaye dhi landitha po, yamwe ohaye dhi kwata mo e taya fala komagumbo ya ka lye, yamwe ohaya faalele aashiinda. Oohi odhi na uuwanawa owundji mboka hawu eta opo aantu ya kale taye dhi tekula.

Uuna omuntu wushi shoka to ningi ohashi kala shi li sha simana. Iimeno oyo yimwe mbyoka ya simana komuntu molwashoka omuntu uuna a kuna iimeno ye, oha vulu oku ithana aantu yeye ye yi lande. Yo yamwe ohaya kala ya panda, ta yeya owala taa vulu okutala yo taye kupe oshimaliwa shaashi oya hala okutala nande itaya landa.

Uuna aantu ya mona ompito yoku kwata oohi ihaye yi hepitha. ohaya tula ko ihe oongaku ndhoka dha tsa moongolo nenge ndi tye dha siikila oongolo nohongo e taya yi momeya e taya kwata oohi. Oohi ndhoka dhimwe ohaye dhi landitha, opo ya wape ya monene mo iimaliwa yo ye yi longithe pamwe pwi ili nenge miinima yimwe yi ili. Ohaya fala wo megumbo, opo aanegumbo yaka lye.

Ondjima nayo oyi li shimwe shomiinamwenyo yomiihwa shono sha pumba unene tuu ngele aatalelipo taye ya mboka ye li kiilongo nenge komahala hoka kaaku na oondjima ohaya kala ya nyanyukwa, yo ye hole wo okukutha omathano. Ano ondjima ohayi gwedha ko keliko lyoshilongo uuna aatalelipo taye ya moshilongo.

Opate oya simana, kayi shi owala koohauto, ihe ohayi kwathele wo aantu mboka haya kutha ombinga momaudhano gokuthigathana po nuuthanguthangu, ano uumbasikela. Uuna aantu taya kutha ombinga ohaya longitha opate, opo shi kale oshipu kuyo ya kale taya endelele.

Aantu oyendji otaa nyengwa oku ningi uundama wawo wene po magumbo ashike ,oku tula omeya ,ohaya kutha iiti tayeyi dhike momeya mpoka taa tula ko oonete . Oonete dhono ohadhi kala nee dhina oombinga ne, dha ninga uugunda ,mono omo nee hamu tulwa oohi opo ya wape oku dhi tekule, tayi dhi tonatele shoi tadhi koko.

Mombuga omwa pupyala mo ka muna lela omiti odhindji dhoku ninga omizile. Oha mu kala kaa mu na omeya. Omu na iinamwenyo ngaashi omayoka oondje niikoko na ohayi kala kohi yomamanya nenge kohi yoondundu opo yi wape yi hupe.

Okukala wu na omukalo ngoka gokutekela iimeno nominino ogu li gwa simana, molwashoka omukalo ngoka ihagu hepeke omeya, go ihagu pula omeya ogendji. Ohagu tekele owala mpoka unene pwa pumbwa okutekelwa. Ano hagu tekele owala mpoka pu na iimeno, go kagu na ondilo. Go ihagu kala tagu longululwa, ahawe, shampa we gu tula po lumwe opuwo ngaaka owa mana.

Aantu oyendji oya kongo ondunge molwashoka itaya vulu okutunga moka taya vulu okutula oohi dhawo, ihe oya tete owala iiti e taye yi dhike nawanawa, yo otaya tula mo oothayila. Oothayila ndhono ohadhi keeleele omeya, opo kaaga ye kohi ga pwine mo, omo ya tula omeya taya tula mo oohi dhawo, opo ya wape ye dhi tonatele yo ye dhi takamithe ye dhi pele mo iikulya.

Aanafaalama oyendji ohaya kunu iikunomwa yawo. Ngele ya thiki pethimbo lyoku tewa . Ohaya teya omakunde, oofukwa, iilyaalyaaka. Ohaya fala nee komahala hono haya ka landitha opo ya mone mo oshimaliwa.

Aantu oyendji oyena uushina mboka hawu longithwa okuteta omwiidhi nenge okugongela omwiidhi. Nelalakano opo omwiidhi ye ke gu kukutike na ethimbo lyondjala yiimuna ngele lyeya. Omwiidhi ngono ogo nee hagu pewa oongombe nenge iimuna, yo yi lye yi kale yili nawa komalutu.

Okukala wu na oshikunino shomatama uuyamba shili , molwaashono omatama uuna ga landithwa oha ga zi oshimaliwa oshindji. Ngoye ngele owu na omatama oto vulu oku kala ho fala komangeshefelo ngono omanene ano ongoye ho ya etele omatama e ta ye ku landithile. Ohaya kwathele wo okugandja iilonga omathimbo ngaka, go omatama natango oha ga liwa go gamwe oha ga yungulwa e taga ningwa oosopa.

Aantu oyendji oya kongo ondunge yokuninga oonete, mono yedhi tula momeya. Moonete moka omo nee yatula oohi dhawo, nelalakano opo dhaafadhukepo, yo yawape yakale taye dhi tonatele, yo omo tayedhi tekulile. Uuna oohi ndhono dhakoko, ohayedhi kuthamo, taya thigimo ndhoka oonshona. Dhimwe ohaya kalanditha, dhimwe ohaya kalya komagumbo gawo.

Aantu oyendji ngele oya kwata oohi kaye hole oku dhi dhipaga dhina omayi. Ano ohaya kuthamo nee omayi taye ga fala momeya. Omayi ngono nge ogayi momeya, ohaga ka tendula etaga ningi nee uuhi uushona. Ngawo natango otaya ningi omukalo gwawo omupe, goku valitha oohi oshowo oku tekula oohi.

Iikombo oyi ya simana unene tuu ngele tashiya megumbo molwaashoka iikombo ohaku kutiwa o ohayi vala tayi endelele yo ohayi tana tayi endelele. Iikombo oyina woo omafufu nenge omishipa shoka hashi longithwa unene tuu ngaashi aakulu yonale okwali hayeshi longitha onga shafa omakumbatha gawo. Oshikombo ohashizi woo onyama ndjoka hayi liwa oshowo omahini ngoka nago hagaliwa.

Uudhila owo wumwe wu ihole. Okadhila okafuuli haka tungile pombanda, ko okehole okuvalela komano. Okadhila megumbo lyako omo nee haka valele omayi ko taka tendula uudhilona wako. Ohaka kala nee nuudhila wako mbono uushona sigo tawu koko, shampa wa adha nee wa koko, kehe kamwe otaka yi noondjila dhako.

Monale aantu kaya li haya li oomboloto, ihe okwa li haya ningi iikwiila. Iikwiila okwa li hayi kangwa nenge tayi pi peziko, ya tulwa peziko. Ano iikwiila nee ohayi ningwa oku za muusila womahangu, mbono hawu tsuwa ndele etawu thithwa, shampa wa thithwa aantu ohaya lungu nee iikwiila. Iikwiila oyi li ya talika ko ya simana unene moshiwambo oshoka oya talika ko yi na elago.

Embakumbaku lyoku pulula ohali kwathele aakwashigwana oshowo ooyene yomapya opo iilonga yawo yi ningwe pethimbo yo yalonge oshilwa oshindji. Ohali kwathele woo mwene gwembakumbaky molwaashoka uuna tali pulula momapya ngawo ohafutwa ano hapeqa ondjambi yiilonga ye.

Ondjuhwa, ondjuhwa osho oshinima shimwe shoka sha simana, tashi vulu oke etela imuntu oshimaliwa tashi endelele. Oondjuhwa inadhi pumbwa iikulya oyindji, ihe ohadhi vulu oku pewa iikulya mbyoka tatu longo momapya getu ngashi omanuwa, oontanga niilya. Oondjuhwa uuna tadhi li, ohadhi tana mbaka dhi tadhi cala omayi ngoka asnt haya ka landitha.

Aanamapya oyendji oya simaneka oku tekela iimeno yawo nomeya nomunino ngono haya tula kopomba, shaa ne yegutula kopomba ohaya kutha nee omunino goyene taa tsumo okamunwe kawo opo nee taya tekele iimeno kuza komafo, opo anuwa yakutheko uupuka mbu wuliko noshowo oongaga.

Ontoka oya mono kutya oya simana iimeno yiili kokule ano pena ehala pokati opo pu wape okukala tapu endele mbakumbaku, uushina mboka woku teya nenge mboka hawu tsinine ko kiimeno omiti dhoku keelela omikithi oshowo uupuka.

Omeya gefuta, omeya ngoka ogeli ha ga nana aantu okuza kokule unene tuu mboka yeli miilongo kaamuna omafuta opo yeye yatale shi tagiinyenge. Omeya ngano ogeshiwikile uuwanawa wago haku tiwa ogena omwenyo molwashoka ohaga kala tagiinyenge.

Aantu yamwe ohaya ti kaye hole oombaka molwaashoka anuwa ohadhi kakeke, dho kadhi hole pokuma pwayela, ashike opuna owala mboka yedhi hole molwaashoka yedhi holele. Oombaka dho dhene ohadhi monika nawa, unene shi ngaa twaadha tadhi zi momeya mono dha toka nawadho odhi iyoga, oku dho wa hala okutala.

Kalunga okadhila okwe kashita kapwa nale ano kena omanyala gako ngoka gokuthikama ko taka shitwa kena omafufu ngoka hage kagamene kuutalala. Oka shitwa wo kena omawawa omale gokutuka oku kakutha pehala nehala ngele taka kongo iikulya nenge ngele taka fadhukapo aatondi yako.

Mongashingeyi aantu oyendi inaya hala we ondjala no oya tameka okukuna iikunomwa yawo mbyono oyo taya kala taya longitha ongele okulya nenge otaye yi landitha opo yamonemo iimaliwa. Ano iimeno oyili pomaludhi ogendji mbyono hayi kunwa.

Oshi li uuyamba uunene ngiini okukala wu na ofaalama yoondjuhwa?.Dho oto vulu oku dhi landitha eto mono mo iimaliwa, ngoye oto vulu wo oku dhi dhipaga noku dhi teleka opo wu kuthe po omukaga kaanegumbo naakwanezimo lyoye. Megumbo lyomiti, oondjuhwa odho esimano enene.

Moshinanena aantu ihaya tekele we omeya iimeno koonyala ngashi kwali haya teke nale yena omayemele taya ende taya tile mpoka pena iimeno. Ihe oya kongopo omukalo omupe ngono taya longitha oopayipi ndhono dha yalwa dheenda mpono puna iimeno tadhi tsuwa nee uumbululu. Uumbululu mbono omo ne tamu kala ha mu zi omeya guuka piimeno . Shino ohashi kwathele oku kaleka iilonga iihupi.

Omukalo ngono opo gwe ya, ngono tagu longithwa gokutekela iimeno nominino ogu li gwa simana kaanafaalama, molwashono ihagu mana po ethimbo go ihagu longitha omeya ogendji, go kagu na ondilo, molwashoka ihagu kala tagu longululwa kehe ethimbo.

Etiti olya simana. Metiti ohamu lilwa unene iikulya mbyono yOshiwambo ngaashi ekaka noshowo ondjuhwa yOshiwambo. Monale ohaku ti wa metiti ohamu lilwa owala kaasamane nenge kaantu mboka taya yi kuushimba nenge haa longo uushimba.

Peha lyokulongitha iipululo mbyoka yoongombe nenge yoondoongi oshowo aantu taya longo taya papula, opwa ndulukwa wo okashina hoka haka longo komahooli, ano ka pumbwa owala omuntu e ka kwata ko otaka yi komeho kokene taka pulula. Ohaka longo oshilwa oshinene, ko ishewe ohaka kwathele oku endelela okulonga.

Omambakumbaku ngoka hag pulula ohaga kwathele aantu opo yamane iilonga yawo yomomapya mbala. Ohaga kwathele wo okupulula iilwa ano ehala enene opo aantu ya vule okukuna po yo yamonemo sha. Omambakumbaku ngaka ohaga kwathele okukandulapo iilonga oyindji mbyoka kwali yina okulongwa kaantu ngaashi okulonga koonyala noshowo okukuthamo omwiidhi ngoka uuna taya longo.

Aantu oyendji pomagumbo gawo oye na po iiti mbyoka yi na oonete dhi li momeya. Oonete ndhoka odha ningila, opo dhi keelele oohi kaadhi fadhuke po na oohi dhi kokele dhi li moonete mokac, opo aantu sho taa ka kala ye dhi hala otaye dhi kwata moonete.

Uuwanawa woondjuhwa, omuntu oto vulu oku tekula oondjuhwa dhoka tadhi vulu oku kupa uuwanawa owudji. Otashiya ne ngashi tashi landula, oondjuhwa otadhi vulu oku ku valela omayi ngoka to vulu okuga landitha nenge oku kega teleka. Omayi ogena uuwanawa owundji moshigwana ngashi wo uundjolowele noonkondo.

Oondjuhwa odho oshinima shimwe sha simana unene tuu megumbo lyomiti, molwashono uuna pwe ya omuyenda, ondjuhwa oyo hayi dhipagelwa omuyenda. Oondjuhwa ohadhi tana mbala dho ohadhi koko mbala. Ihadhi pumbwa iikulya oyindji, ethimbo limwe nokuli oto dhi pe owala iilya yomahangu nenge omapungu nenge oontanga ndhi hadhi zi momatanga gomepya. Ohadhi vulu wo oku inyangela dhodhene.

Omulonga ogo gumwe gu li gwa simana go ohagu humbata omeya ogendji. Momulonga ohamu kala mu na oohi ndhoka aantu haya kala taya kwata mo. Yamwe ohaye ke dhi tekula, yamwe ohaya ka landitha, yo yamwe ohaya ka lya nenge taa ka pa uunona wawo komagumbo, opo wu teleke.

Aantu oyendji oye na iikunino yawo pomagumbo, molwashoka inaya hala okukala taya landaalanda iinima mbyoka taya vulu okukuna momagumbo ngaashi iikwamboga, omatama, ano oya hala okukala taya kunu yoyene, taya kokitha yoyene, opo ya wape ya kale ye na mpa yi ikolelela.

Opuna wo omikalo hagu longithwa kaanafaalama opo ya kwashilipaleke kutya iikunomwa yawo otayi koko nande omvula inayi loka ongaashi nee okutekela iimeno toyitekele ano nomunino, omunino ngono hagu tsuwa oombululu go tagu kala nee gwadhingoloka iimeno tayizi omeya guuka piimeno.

Oshikunino shiikwamboga osho shimwe sha simana, unene tuu ngaashi moNamiba yetu mu. Molwashoka ohashi etele mwene gwasho uuwanawa owindji. Ohashi mu etele oshimaliwa tashi ziilile maatalelipo nenge tashi ziilile miikwamboga uuna ya koko e teyi teya, teyi landitha, ye natango ota vulu okumona mo iikulya ano iipalutha.

Omuntu ngele owa adha ena oohi dhe ye mwene tedhimunine megumbo, nenge edhi ningila ehala lyontumba enene mono enamo uundama tatula mo ne oohi nomeya oha kala ena uuwanawa owundji, molwashoka ota tala nkene tadhi koko ye ota kala eshi kutya odha pumbwa shike. Na una tadhi ehama ota kala eshi kutya omolwashike.

Kakele owala komukalo ngoka gomunino hagu longithwa okutekela iimeno, aanamapya oye na po wo omukalo ngoka gokuninga oondjila pokati kiimpungu. Oondjila ndhoka ohadhi ningwa po nelalakano mu talame omeya, opo shi taya ka tekela omeya ohaye ga tula owala moondjila moka, peha lyoku ga tula kiimpungu go ga kungulule po iimpungu.

Uuniimuna owo oshinima shasimana molwaashono ngele kuna iimuna, nena kunasha. Iimuna ongaashi oonzi, iikombo mbyono hayi kwathele mokufutila uunona oosikola ngele yalandithwapo, otovulu woo okuyidhipaga eto kandulapo omukaga opo uunona wulye.

Moshikulu shonale uuna omuntu tazi po nenge tayi kuushimba okwali hadhipagelwa ondjuhwa yoshiwambo oshowo tatelekelwa oshimbombo nekaka nenge omboga, omolwaashono iikulya mbyoka oyo yatalika ko oyo yina elago, nangele omuntu nena otazi po ondjila ye ayihe ohayi ende nawa.

Oshi li uuyamba ngiini okutekula oohi! Oohi odho dhimwe ihaadhi pula uudhigu okutekula. Oto vulu owala okudhi pa iikulya mbyoka ho teleke megumbo ngaashi iithima niikwamboga. Ohadhi koko mbala dho ohadhi tana mbala.

Moshinanena aantu otaya longitha omambakumbaku ngoka gena uuwanawa owundji molwa iilonga yago. Ohaga kwathele oku endelelitha aantu opo yamone okulonga. Ohaga kwathele wo okukuna, aantu opo kaaya manepo ethimbo shotaya kunu , yokaya iyehameke.

Okaandje oko kamwe hoka ka tseyika kiishi kena oondunge na okeshi Shimbungu akotha. Kaandje oshinamwenyo shomokuti shoka hashi monika shafa ombwa na oshi na uukwatya washo wi ilile.

Omuniimuna oye omuntu ngoka ena iimuna ngaashi oongombe. Owuna née okusila oshimpwiyu oongombe dhoye ndhoka todhifala wukedhilithe pomaulithilo geli nawa puna omwiidhi po opuna omiti tadhi vulu okupa oongombe omizile uuna tadhi thuwapo.

Aantu oyendji oya kotoka, okukonga ehala mpoka taya vulu okutunga uundama wawo pomagumbo. Oya kongo ondunge yokutula uunete miishana nenge momilongo, opo ya wape ya kwatele po oohi dhawo ndhoka ye na, opo nonando oohi odha hala okuza mo itadhi zi mo nenge ngele odha koko otaye dhi kwata nuupu.

Ombuga oyo ehala ndoka lya pupyala shinene. Mombuga iha mu mene omiti unene tuu omiti ndhoka omileeleka molwaashoka omwapupyala mo kamuna omeya .Mombuga ohamu adhika uumuti mboka uushuushuka noomwiidhi odhindji odhilimo dhapya omutenya dha kukuta . Omuna oondundu oonene dhina omamanya omanene.

Uunamapya, uunampya owo wumwe wa simana uunene ngashi moshiwambo. Moshiwambo aantu oyiikololela momapya moka yikololela komvula nge tayi loko nayo taya tameke okulonga.

Omukulu gonale okwatile pwaana meya kapuna uuwanawa po kapuna uutalelo, ano ngashi ne ngeyi omeya ogo oshinima shimwe shili sha simana uuna geli po ohapu kala pwaziza puna omwiidhi gwa ondoka gwo ogwa nyanyukwa nawa, oshowo omiti ndhi dhili po oha dhi koko tadhi endelele dho ohadhi kala dhina omafo ga ziza nawa.

Ohauto oyo yimwe yili ya simana shinene, molwashoka uuna pwaana ohauto, otatu kala tatu kutha omathimbo ogendji okweenda opo tuye mpoka twahala uunene nga ngele opuna iinano iile. Ohauto ohayi vulu ne oku humbata aantu oyendji pethimbo yo ohayi endelele yo noho oyili ya gamena aantu shii taya ende.

Ohauto oya simana molwashoka ohayi kwathele oku enditha aatalelipo momahala moka taya yi, yo ohayi ya kwathele opo ye endelele ya tale omahala nokushuna mbala, opo yaa mane po ethimbo.

Omabanana uuna ga kunwa na ogakoko geli pokukoka lela ohaga tulwa muunete. Uunete mbono ohawu kala nee wa tulwapo onomenawina opo wukeelele uupuka oshowo omikithi go omabanana

Iikombo Iikombo oyi li wo yimwe ya talika ko ya simana, unene ngele tashi ya puuniimuna. Oyendji otaya ti anuwa iikombo ohayi tana mbala yo ihayi pula iikulya oyindji. Iikombo ohayi vulu okulandithwa po omuntu opo a mone mo oshimaliwa. Ohayi vulu wo okulandithwa ya dhipagwa, ano onyama.

Iinamwenyo yimwe yomokuti kayi li owala oyo ya simana, ashike shono ya humbata osho sha simana. Ngaashi omayego goondjamba noshowo ooniga dhiinamwenyo myono hatu ti oompinda, oga simana unene.

Mombuga omu na oshimeno shoka hashi hili aantu, sho oshivna ongushu sho ohashi vulu oku etela oshilongo iimaliwa. Oshimeno shino ohashi iithanwa nee oWelwitchia, shi na omiidhi omile ndhoka dha longelwa owi na opo dhikale tadhi hili omeya kohi yevi dho dhi wape dhi pungule omeya. Oshi na wo omafo omanene ngono haga kala una taga vulu okukala..

Aantu oyendji mboka taa ningi iikunino nenge yena iikunino oya kongo ondunge yokukuna iikunomwa yawo. ihaya kunu we mevi , ihe oya kongo omandolondolo nomathayila ngoka ga kulupa tayega tungu nawa molupe lwongonga ,omo haa kunu iikunomwa yawo yo taya landitha

Uushitwe owa simanekwa nokapu na gulwe teke wu lundulula. Ngele owa yi nande omombuga e to tala nawa oondundu sho dha ziza, ngoye to tala iihwa shi ya ziza nawa, pombanda to tala iikogo shi yi li mewangandjo, ano oto hala owala nokutya opo to kala ho zi.

Omeya ogena esimano moshigwana. Omeya ogo hatu longitha okuyoga iikutu yetu. Omeya ogo hatunu ngele twa sa enota. Omeyaogo hatupe iinamwenyo yetu ngaashi oongombe niikombo. Momeya omo hatu pungula oohi dhetu.

Aanamapya oyendji oya ti hakomumwa owala twa tegelela, na itatu kala owala twi itaala momvula, na oya tokola ya ninge po noku eta po omukalo gwawo gwokutekela iimeno yawo ngaashi nee opaipi, opaipi ndjono ohayi tsuwa uumbululu opo nee nande oya patulula kopomba, yo opaipi otayi zi omeya gu uka mombanda taga tekele iimeno ayihe.

Ombuga , Ombuga shimwe wo shomiishitwe moka to adha kaamuna nande omiti odhindji, ngele owa adha mu na omiti, omu na owala gumwe, mo omu na owala omaludhi gaali gomiti ogo haga adhika mo. Mombuga omu na omutenya ngoka hagu pi tagu ehameke lela.

Aanangeshefa oyendji momapya gawo ohaya kunumo nokulonga omaakunde, oofukwa, oontanga, iilyawala nelalakano yakalandithe yamonemo oshimaliwa.

Uuwanawa okukala wu na oshikunino, owundji nayi. Molwashono iinima mbyoka oto vulu okuyilanditha po nande okepangelo, nenge to landitha kaa nangeshefa aakweni. To mono mo wo iimaliwa tayi vulu okukwathela pegumbo lyoye, nenge tayi kwathele aanona yoye , ookume koye nosho woo aashiinda shoye.

Opuna uudhila wumwe kombanda yevi ano hawu gongele oomwiidhi, e tawu tungu naana egumbo lyawo enene. Lyo olya holama nawa lina owala okahelo kamwe okashona. Mono omo nee hali valele mo omayi galyo, nenge hali valele mo uunona walyo sigo otawu koko.

Okukala wuna oshikunino shina iimeno ya yoolokathana osha simana unene, sho ohashi kwathele wo iimeno opo yaa taandaleke omikithi dhoka hadhi vulu okwi ikwata. Ohashi kwathele wo okukeelela uupuka nenge oombahiteli opo dhaaze kiimeno iikwawo yu uka kiimeno mbiya yili kombinga hwiyaka.

Mongashingeyi aantu oye eta po woo omambakumbaku nenge nditye omashina ngoka gokukulula omwiidhi nenge gokuninga omwiidhi taga tete. Opo omwiidhi nee ngono ogwa simana, ohagu ka longithwa oku pewa oongombe, ethimbo lime ohaye kegu kukutika, nopethimbo lyondjala taye gupe nee iimuna yawo yi gu lye.

Mongashingeyi ehumokomeho sho lyeya, aantu nayo oya huma komeho. Ihaya longitha we omeya gomvula okukuna iikunwamo yawo og ageke, ihe oya konga po omukalo gwawo ngono taa kala taa tekele nago omeya iikunwa yawo. Ngaashi naana yena ominino dhono dhina uupomba owo hawu kala tawu tekele iimeno.

Okukala wu na oshikunino shi na omatama osha simana noonkondo, oshoka omatama ohaga vulu okukonwa ko taga landithwa po, opo ge ete oshimaliwa. Omatama ohaga longithwa wo okutulwa mombiga, uuna aantu taa teleke. Ogo tuu ngono, omatama ohaga vulu okukukutikwa taga nyanyulwa, taga ningwa osopa.

Omambakumbaku gokukuna oga simana unene muunamapya, oshoka embakumbaku otali vulu okumana okukuna epya alihe nenge oshikunino ashike muule wesiku limwe, shoka hashi vulu lela oku etela mwene gwepya iiyemo oyindji na oshe mu kwathela okukwatela po ethimbo lye noku mu kwathela okukala inaa longa ye a vulwe.

Oondundu, oondundu odhili dhasimana ngaashi naana atushilandula kutya aatalelipo oyendji ohaye ya okutala oondundu, yo nee sho taye ya okutala oondundu ohaya futu, ano haya futu iimaliwa poshiyelo shokuya moNamibia, opo yeye ya katale oondundu. Oondundu ohamu adhika wo uuwe, osho wo oongopolo mo omo woo moondundu mono, omu na iinamwenyo ngaashi oondjima naambyoka hayi kala kohi yomamanya.

Aanamapya oyendji nenge aanafaalama mboka ye na iikunino nenge omeno nenge omiti dhawo yedhi kuna otaya hokolola taya ti: "Ominino ndhoka ye na opo dhe ya tadhi tekele iimeno yawo otadhi ya kwathele unene nokwaa mana po ethimbo nosho wo nokwaa hepeka omeya. Omeya ngoka taga yi owala gu ukilila piimeno."

Aantu oyendji otaya munu oohi. Yamwe oye na uundama mbo uushona ashike yamwe oye na oondama oonene, taye dhi topola nuunete, mono omo ya tula oohi dhawo. Shampa uuna dha vala, yo taya kutha mo ndhi oonene taya li po ndhi oonene.

Mongashingeyi aantu oye na omapya omanene. Ngele owa yi kowambo oto li tala owala sho lya za hwiya eta li kiidhenga hwiyaka omolwa sho taya kwathelwa komambakumbaku. Omambakumbaku ohage ya kwathele opo ya mane pethimbo yo longe epya li na iilwa nenge oshilwa oshinene.

Oohi, Oohi odhili dha simana unene moshilongo shetu. Mongaashingeyi sho tatu popi aanafalama oyendji oye na uundama wawo woohi pomagumbo, omolwa yahala yedhi takamithe yoyene opo dhe endelele okukoka yo ya wape yedhi landithe mbala yo ya mone mo iiyemo.

Elilo, elilo olyo limwe lyasimanakwa momuthigululwakalo gwoshiwambo unene tuu ngele nande omuntu tayi kuushimba ohape yelwa nee onguta yaye melilo. Elilo olyo lya simanakwa lela ngaashi unene tashiya pashiwambo.

Onduli, Onduli oshinamwenyo oshile shatya othingo onde nomagulu gayo omale , oshili sha simana ngiini? Onduli oya simana molwashono ohayi gwedhako keliko lyoshilongo uuna aatalelipo taye ya, ano kehe gumwe okwa hala owala okutala onduli, yo ohaya futu nee oshimaliwa shono tashi ka gwedha keliko lyoshilongo.

Aantu oyendji mboka kayena oohi una ya pewa nenge ya mono oohi ohaya kala yu uvite uunatsa yo oya nyanyukwa shili unene, omolwashike mbela? Omolwashono oohi odha simana dho odhina oshimaliwa una omuntu edhilanditha sho ishewe oohi ohadhi liwa.

Ombuga oyo ehala limwe ndji ikalelwa mono nokuli twaadha muna oomamanya ogedhi gamwe ogena iilambo moka muna uunene lela omiiti. Omuna oondundu dhina oomamanya omanene ngono ganingwa iilambo kombepo molwashono kamuna omidhi dhoku keelela ombepo ngele tayi pepe.

Aantu oyendji ohaya kongo ondunge yokutekula oohi, mono ya fula uulambo nenge iilambo, taya tula mo othaila kohi, opo nee shi taya ka tula mo omeya, omeya itaga pwine nenge ga ningine gaye kohi, opo ya wape ya tula mo oohi dhawo nawa.

Uunshitwe Uunshitwe ngaashi woondundu owo wumwe wi ikalekelwa, ngoye ito vulu oku wu shita nenge oku wu eta po, ihe oku wu tala owala noku wu lesha ngoye to kutha mo wo shimwe to vulu okuya na sho komeho.

Okumuna oondjuhwa kaku shi owala okupopya kutya owuna oondjuhwa. Ashike owuna okukala to dhi takamitha ngaashi naanaa toya nande owuna eyemele lyuudha iikulya, to dhi topolele dho tadhi kala nee dhe ku gongalela dha panda sho tadhi li.

Aantu oyendji oya tala ko onduli onga oshinamwenyo shombili molwashoka hasho naana lela oshipwidhi nenge hashi dhipaga aantu nenge hashi li aantu. Naantu oyendji otaya tekula oonduli momagumbo, mono yedhi edhilila, haye dhi pe iikulya, yo oya wape ya ninge mo oshimaliwa uuna aantu mboka kaaye dhi shi taye ya okudhi tala.

Ngaashingeyi aantu ya yonuka. Momagumbo gomiti inaya hala mo we, nonando oye li momagumbo gomiti oya tunga owala omakuma. Ashike monale omagumbo gomiti ogali haga dhikwa, ano niiti mbyoka ya kuthwa omapeta dho noondunda odhali hadhi kumbwa noomwiidhi e tadhi dhikwa nee niiti natango, omo nee to adha aantu ya lala, ashike megumbo omu udha enyanyu.

MOshiwambo omuna elilo. Elilo ohali lilwa iithima, ano uuna omuntu a teleke oshithima opo nee heshi tapele pelilo mpo. Elilo olya simanekwa mOshiwambo unene tuu ngele puna omuntu ta shuna kuushiimba ano ohayi nee poshinyanga ongulonene sho tayi eta pewa nee iithima ta lile melilo mo.

Iikunino oyo yimwe mbyoka hayi kwathele moshigwana unene tuu ngele otashi ya pokukutha po okwaa he na iilonga. Iikunino oya simana unene moshigwana, molwashoka ngele omiti dha koko, nenge iimeno mbyoka ya kunwa ya koko ohayi pumbwa omutonateli. Yimwe ohayi tula ko iikulya mbyoka hayi vulu wo okukwathela aakwashigwana. Yimwe ohayi kala tayi koko e tayi ningi omizile.

Aantu oya ndulu kapo omikalo odhindji dhoku longitha oku me neka iimeno yawo, inaya inekela ashike momvula. Dhimwe dhomomikalo dhoka ya ndulukapo ongashi efundja ndyoka omeya ha ga talama moondjila ndhoka dha ningi lwapo owina opo dhigo ngele omeya.

Mokuti ohamukala mwa ziza nawa, Kakele kiinamwenyo mbyono hayi kalamo omuna woo omiti ndhoka dhimwe omo owala todhi adha dho odhapumba nenge dhilimo owala omishona ihadhi monika lela. Omiti dhimwe ohadhi kala dha omanga oonkwawo odhilipo dhaziza nawa.

Omuntu oto vulu oku kala kuuna oluhepo ngoye ihoo longitha iimaliwa yoye miinima oyindji miikulya uuna nee wa ningi uunamapya woye ngweye mwene ongaashi nee tashi landula omboga. Omboga ihayi pula iinima oyindji shoye okutekela po owala omeya nokukutha po iinima tayi yi hanagula po.

Omamanya! Omamanya oge li pomaludhi ogendji. Oge li po wo gamwe omashona gamwe omanene. Momamanya ihamu adhika nana mwa mena omiti omolwashoka omwa kukuta. Momamanya ihamu kala nana lela omwiidhi omolwashoka omeya ihaga kala po go ihaga talama po.

Oongombe ndhoka oonkiintu odhi li dha simana ngaashi ndhono dhomayala omatokele nomaluudhe omolwaashono ohaga zi omahini ogendji. Ano aantu oyendji oyena oongombe ndhika

Omiti odho dhimwe dhina oshilonga oshinene monkalamwenyo yomuntu. Oha dhivulu okulongithwa ndadhini kutumbula dhatetwapo eta ku ningwa oopaala nenge iipilangi nayo ohayi vulu okulongithwa oku ninga ontopa, ndadhini okutumbula puna nande omeya eta puningwa ontopa opo aantu yavule okutaaguluka okuza kehala ndiyaka tayeya kehala ekwawo.

Opuna uudhila wumwe wa shitwa shimwe shi ili ano wa shitwa wafa toti pamwe aantu. Okadhila katya oongolo oonde, konima yoongolo okwa landula omafufu omaluudhe, nokonima yomatundji okwa landula omafufu ngoka omatokele, shaa weka tala komutse oke na omulungu omuleeleeka, go omukukutu ngono hagu ka kwathele opo kalye. Oke na wo uunima wafa ooniga moshipala nenge momutse.

Mongaashingeyi aanamapya oyeetapo omukalo omupe ngoka goku tekela iimeno, ano yena ominino dhoka hadhi ende mokati kiimeno yawo, odha tsuwa nee uumbululu kehe mpoka puna oshimeno opo nee uuna ominino ngono gatsakanekithwa kopomba e tagu patululwa uumbululu mbono otawu kala nee tawu zi omeya guuka piimeno.

Aantu oya ninga uundama wawo wumwe owo ku kala wuna omeya manga wumwe ombono wuna oohi molwashoka oohi odha pumbiwa dho odha simana moohi ohatu mono mo oonkondo uuna omuntu wedhi li ngwe oto vulu okumonamo oshimaliwa uuna wedhi landitha.

Mokuti omu na iinamwenyo oyindji, omu na shimwe shono hashi ithanwa taku ti osho mwene gokuti ano hatu ti onkoshi. Onkoshi oyili ya nika oshiponga ngele nokuli otashi ya pokulya iinamwenyo iikwawo, nenge pokulwa omalugodhi.

Mongaashi ngeyi iilonga yomomapya oya ninga iipu, omolwa omambakumbaku ngoka gandulukwa nelalakano ka gamanepo ethimbo opo geendelele gamane iilonga. Embakumbaku ohali pulula talyeendele nolyakuthapo iilonga yokupulula ndjoka yali hayi longwa kaantu no kiinamwenyo.

Oku kala wuna ofaalama yiikwamawawa . Ano ofaalama yiikwamawawa oya pumbwa oku tonatelwa nokusilwa oshimpwiyu opo iikwamawawa yoye yikale yili muundjolowele ongaashi ne oondjuhwa noonkanga.

Aantu oyendji mo ngaashingeyi oye na owala oohi ndhoka yedhi kwata etaye dhi ningile uundama mono ye dhi tula, ya wape opo yedhi tekulile mo nawa. Ano nena ngele oohi odha koko ohaya tame ke taya kwata mo ndhono oonene opo ya wape ya ka landithe dho dhimwe ya teleke ya lye.

Aanafaalama yamwe oya tokola opo ya kale yena oondjuhwa, taya munu oondjuhwa. Okukala wuna ofaalama yoondjuhwa oshili sha simana unene, molwaashoka ondjuhwa ihayi pula iikulya oyindji, yo ihayi kwata ethimbo opo yi koke. Ondjuhwa koko mbala, toyi landitha yoyene nenge tayi vala omayi, ngoye tolanditha omayi.

Okuna okadhila hoka hakutiwa ihaka monoko omutenya ndele shampa wa adha uusiku weya oko kewete kehe shimwe ano okadhila hono ohakutiwa nee Ehwiyu. Oyendji ohaye katila oshoka oha ka longithwa kaakwa usiku ,,ano hakalongithwa kaantu mboka haya ende uusiku ano aantu mboka hayi ihumbatele.

Okukakwata oohi momatale nenge momiilonga shimwe tashi dhenge po omukaga pemagumbo, otashi kwathelle wo aakuluntu opo yapungule oshimaliwa sho shika longithwe pamwe piili, molwashoka oohi ihadhi pula unene nana oshimaliwa ngele tadhi kwatwa.

Aanafaalama yamwe ngaashi yoohi, oye na onomenawina ya gwana mokutekula oohi, yamwe oye na nokuli uundama mboka ye wu tunga po yoyene, taya eta mo oopayipi ndhoka hadhi eta mo omeya, yo taya tula mo wo iikulya, opo oohi dhawo dhi wape dhi lye. Aantu mbaka oye na onomenawina oyindji lela.

Opuna aanafalama yamwe yena iikunino yina ashike uundombo, uundombo owuli wa talikako wuna oshilonga moshigwana molwaashoka oto vulu kuwulanditha eto mono oshimaliwa, ohawu kuthwako uuna wapya etawu liwa wo.

Oohi Oohi odhili pamaludhi nomaludhi mono dhili mo dha yooloka. Oohi ohadhi dhana onkandangala meliko lyoshilongo, dho ohadhi gandja wo iilonga. Ano ohadhi kutha po uunkundi woku kala pwaa hena iilonga moshilongo.

Iinamwenyo yomokuti oya simana shinene ngaashi ongolo. Ongolo ohayi vulu okudhipangwa onyama yayo etayi liwa po, nenge tayi falwa komangeshefelo opo aantu yawape yalandithe yamone mo iimaliwa. Oyina oshipa mono hamu vulu oku ningwa iizalonwa yaantu nenge oondjato dhokuhumbatela.

Omambakumbaku ngano opo geya go ga ningwa oga simana unene, molwashoka ohaga hwepopaleke iilonga mbyono ya li hayi longwa kaantu, ya li haya longo omutenya nuusiku, yo otaya loloka, yamwe oya li haya ehama kiilonga mbyoka. Mopaife kapu na we okulonga to idhipagele po, ihe otatu longitha owala omambakumbaku nga haga endelele go ohaga longo taga longo mbala.

Aantu oyendji ya kotoka oya ningi uundama wawo momagumbo mono ya tula oohi dhawo haye dhi tekula. Oya kala nduno ye na omandoloma ge na ominino dhu uka muundama, nelalakano, opo ya wape ya kale taya tula mo omeya.

Omeya oga simana, ano uuna omuntu wa adha wu na omeya we ga pungula nenge we ga tula mokandama oto vulu okutula mo kehe shoka wa hala, shoka shomomeya, unene ngaashi oohi ndhono hadhi tana mbala dho odhi na ongushu yoshimaliwa oshindji. Oohi ohadhi gandja wo iilonga kaantu ngaashi mboka haya ka landitha noshowo mboka haye dhi kwata.

Monamibia otu na omithigululwakalo odhindji, ashike nguno goshiwambo gwa tendele omikwawo enkete. Ngele owa adha nee aakulupe mboka ya zala eedhelela, dho odha fumikwa tadhi yelima nawa, yo oyena iitenga komitse dhawo, oko owala wa hala oku tala.

Oshikunino. Oshikunino kashishi owala mpoka to adha puna omiti odhindji dhindji ashike oshikunino ohashi tamekwa okuza kuumiti mboka uushona totameke nande onomiti dhili mbali, wa kuna iimeno yili iyali sigo tadhi ningi ngaa odhindji.

Aantu mongashingeyi oya eta po omukalo ngoka omupe gokutekela iimeno, pehala lyokukala kehe esiku oto tutu omeya nomahemele to tula piimeno. Ano oya eta po omukalo ngoka gwominino, ominino dha tulwa kumwe, tadhi tsuwa uumbululu, omo hamu endele omeya muumbululu mono guuka piimeno.

Onduli oyo yimwe ya simana unene tuu ngele otashi ya poshipa. Oshipa shawo osha simanekwa, molwashoka ohashi vulu okukuthwa ko e tashi longithwa okuninga iikutu nenge okuninga oondjato moka aantu taya tumbu iinima yawo, okuninga omapaya, ano omiya ndhoka hadhi zalwa moshiya.

Aanafaalama oyendji yoondjuhwa oya kotoka, oya kongo ondunge, opo ya kale yena oondjuhwa dhawo moshikuku moka yedhi ningila uukololo. Ohadhi pewelwa uunima wuli momeho hadhi hadhi pititha mo owala omitse one lalakano dhi vale omayi aantu yo ya ka landithe iimaliwa ya mone mo iimaliwa.

Iinamwenyo yomokuti, miinamwenyo yomokuti otuna mo ngaashi ongolo ndjono yili ya simana molwaashoka ohayi humitha eliko lyoshilongo komeho uuna aatalelelipo taye ya okutala iinamwenyo mbyoka molwaashono kiilongo yawo hu taya zi kayiko.

Iinamwenyo yomiihwa ongaashi nee onduli . Onduli oyo yimwe hayi fuula aatalelipo ngaashi ngaa othingo yawo ndjoka ondeendeka haii kala tayi lemuka, omagulu ngoka omale . Ngele owa adha nee tayinu omeya otozipo wa fuuka owala.

Osino, osino oshinamwenyo shomo kuti shimwe shili sha simana ohashi hili aatalelipo opo ye ye yatale unene tuu mboka kayedhi shi nale nenge inayedhi mona kayedhina kiilongo yawo. Osino oyina oshipa shoka hashi kuthwa ko ngaashi kaantu yo miihwa tayei longitha onga omakumbatha gawo.

Oondundu Oondundu odho dhimwe dha simana moshilongo, molwashoka ohamu adhika omamanya gi ili nogi ili. Ohamu adhika wo ngaashi oongopolo noshowo iinima oyindji mbyoka ya simana moshilongo.

Moshiwambo otuna mo uusila mboka wuli pamaludhi gaali .Otuna uusila womahangu nosho woo momapungu .Oomapungu ogeli gatali kako ogo gasimana shinene molwashoka uusila wawo ohawu vulu okwadhikwa komahala komalandithilo .Go ohaga ningi woo uupapukona ohaga longithwa woo okunyanyulwa etaga pewa iimuna yiilye.

Ewangandjo olyo limwe hali monika nawa unene tuu ngele ku na iikogo. Iikogo oya simana, molwashono oyo hayi tu etele omvula yo ohayi vulu wo oku tu etela omuzile ano opo twaafikwe unene ketango. Uuna wa adha ku na iikogo ohaku kala kwa talala shili nombepo ohayi kala tayi pepe nawa .

Ongombe oyo yimwe ya simana mono aantu haya kutha ko oshipa taye shi li yamwe ohaye shi ningi iizalomwa yawo opo ya wape ya zale, ko oha kuzi wo ooniga ndhoka hadhi longithwa kaakulupe ngele taya kolo omagongo. Oha ku zi wo onyama ndjoka aantu haya landitha nenge taya teleke megumbo ya lye, unene ngaashi piituthi ongombe oyo ya pumbiwa opo ya dhipage.

Mefuta omuna omaludhi goohi ogendji lela. Oohi odhili dhasimana moshilongo nenge muuyuni molwaashoka ohadhi gwedha keliko lyoshilongo. Oohi odhili wo dhasimana moku gandja iilonga moshigwana, ohadhi kwathele wo mokukwathela oshigwana.

Etiti olya simanekwa megumbo ngaashi ngaa unene megumbo lyomiti, ano kOwambo. Metiti omo hamu lile aasamane nenge ohamu lile unene aantu mboka haya zi kuushimba nenge ngele ta shuna kuushimba, omo nee ha tulilwa iikulya ye mono, hayi ithanwa onguta manga inaaya kuushimba ta ka lila nee poshinyanga shondjugo.

Efuta, omeya gefuta ogeli ga simanekwa ngono nokuli haku tiwa omeya omanamwenyo, molwaashono ihaga pwini go ohaga kala taga inyenge esiku nesiku. Mefuta omuna oohi ndhono hadhi kwatwa mo kaantu taya ka landitha etaya ningi eengeshefa dhawo. Yo ohaye dhi longitha wo okulya opo ya wape ya kale yena omwenyo noyena oonkondo.

Omukulo gonale okwa tile ngele ku na oonkondo kala wu na oondunge. Aantu mboka itaya vulu okuninga oondama nenge okutunga oondama dhawo oonene pomagumbo ya wape ya tule mo omeya nenge oohi, oya kongo oondunge ya fulu iilambo e taya tula mo oothayila, opo omeya kaaga pwine mo yo otaye ga tula mo nokuli.

Iimeno oyindji ohayi kunwa yili moofola dhawo dhu u kilila opo iimeno kaa yimene yili mumwe unene yoo yi koke nawa nuupu.

Uuna omunamapya ena oshikunino ndele moshikunino she omuna iimeno nenge iikonomwa oyindji ya yoolokathana, pokati kayo ohathigi po nee ehala, ano ehala ndono ohali thigwa po opo a keelele omikithi dhiimeno kaadhi taandele okuza koshikwawo dhuuka koshikwawo.

Monale okwa li haku tiwa omapya ohaga longwa kaakulukadhi, inashi fa ngaashi paife kehe gumwe eli owala mepya ta longo. Monale aakulukadhi oyali haya gongala taya yi momapya, taya ikwathele, taya longo. Omanga aasamane ka kwali haya longo momapya.

Osha simana okutekula oohi dhoye, to kala ho dhi landele iikulya ngoye to dhi pe iikulya kehe ethimbo. Osha pumbiwa dhi koke tadhi endelele dho dhimwe odha pumbwa okulya iikulya mbyoka opo dhi vale omayi dhi indjipale.

Oohi odhi na uuwanawa owundji koshigwana, ndhono dhimwe hadhi landithwa po, etadhi eta iimaliwa megumbo, nenge tadhi etele nakukwata oohi, oshimaliwa. Dhimwe ohaya fala komagumbo, etaya kateleka, opo ya wape yapaluthe aanegumbo.

Oombaka odhi li dhimwe dhomiikwamawawa mbyoka aantu haya edhilile momagumbo. Nonande yamwe oha ya ti ka ye dhi hole molwashono ohadhi kakeke, odhi li dha simana unene ngaashi okugwedha ko keliko lyoshilongo noku yambudhidha aakwashigwana ongele ononyama nenge onoshimaliwa.

Uushitwe, uushitwe wa kalunga owo wumwe wu li wa simanekwa, mono wu li itoo vulu oku wu gwedhela, nenge oku wu kuthapo. Unene ngaa ngaashi komatalelepo, aantu ta ya zi kiilongo niilongo ta yeya oku talelapo omolwa uushitwe, mono ta ya vulu oku adhamo omeya geshito ta ga kunguluka nawa, ta ge ku pe enyanyu enene.

Oongombe odho dhimwe dhili dhasimana, unene ngele tashiya piimuna yopegumbo. Koongombe ohaku vulu okuza oshipa shoka aantu haalongitha okulongamo iikutu nenge oongaku nenge omapaya ngoka haga zalwa kuunona wuumati mooshiya. Oongombe oonkintu ohadhi kandwa omahini gokulya.

Oohi ohadhi longele pamwe nomeya. Ano nena ngele owaadha pukama puna opena onuudhigu pukale pwaana oohi . Oohi odhili dhimwe shasimanekwa unene tuu ngele otashi ya peliko lyoshilongo oshowoo okupalutha aantu.

Uuna wa adha omuntu akwata oohi oha kala anyanyukwa noonkondo, molwaashoka ota vulu okudhi landithapo eta mono mo oshimaliwa shoka ta vulu okulanda nasho oshinima shimwe shi ili. Ohadhi vulu woo okufalwa kegumbo omuntu ta teleke a lye naanegumbo lye. Oohi odha simana unene.

Uudhila womokuti Uudhila womokuti owu li pamaludhi ogendji. Wumwe omakonkola nawumwe oondeeteya, wa shitwa wu na oongolo oonde, wa shitilwa owina, opo wu igamene uuna tawu tondoka. Shampa wa adha okadhila hoka taka tondoka okuko owala wa hala okutala.

Ontsa okadhila hoka kasimanekwa moshilongo shaNamibia nomuuyuni awuhe. Okadhila hono haka monene kokule, haka tuka ta keendelele ko ohaka yakula takeendelele.

Omukulu gwonale okwa tile, omuntu oha teya shoka akuna. Nena ouna oku kala wa sila naana oshimpwiyu shoka to kunu, unene ngaa ngaashi oku yekula oohi, ouna oku dhi sila oshimpwiyu opo dhi koke mbala opo wo wu ka teye mosha.

Ondundu omamanya ngoka omanene go omaleleeka ga ningwa po komamanya ogendji omashona nomanene shi ga londathana kumwe. Moondundu omuna oondjila noombululu ndhoka dha ningwa po komeya gomvula sho taga tondoka noshowo kombepo. Moondundu ohamu adhika uuwe noongopolo mboka hawu gwedha ko keliko lyoshilongo.

Aantu oyendji inaya simaneka oshithima ashike oshithima oshina uuwanawa owundji, molwaashoka ohashi kwata pepunda. Uuna omuntu wa lya oshithima oho kala wu na oonkondo ngweye iho si ondjala mbala. Oshithima osho shimwe shoka ha shi kala mepunda uule wethimbo, uuna omuntu e shi lya oha longo iilonga lela noonkondo adhihe.

Ohauto oya simana, molwashoka oyo hayi tumbu aantu uuna taya ka talela po, ngaashi aantu mboka haye ya ya talele po momahala moka mu na iinamwenyo. Ohaya kala ye li mehauto moka, opo ya kale ya gamenwa kaaya ningwesha kiinamwenyo yo ya wape ye ende oshinano oshile taya tala iinamwenyo ayihe.

Aanamapya oyendji oya konga ondunge ndjoka ompe yokuninga oondjila mokati kiikunomwa yawo nelalakano opo mu talame omeya, ongele ongele omvula ya loko nenge pamwe ongele taya tekele yoyene. Omeya ngono shampa ga talama, opo nduno haga kala moka ga tutika evi, yo iimeno tayi nu ndundo okuziilila momidhi, e tayi koko nawa.

Uundama woohi owundji owa topolwa kuunete mbono wa tulwa meni opo wu ulike kutya mwene goohi dhino, nenge mwene go kanete hano okuli mpa. Shono ohashi iyadha nee tashi ningwa uuna okandama koohi kena aantu oyendji, ye li mo nande okuli ya igwedha, taye ka tungu po, taya tula mo oohi. Paife ohaya tula mo mee uunete mbono wu topole opo wu ulike kutya ngandi ngandi okwa gama mpano, omanga ngwiya okwa gama mpa.

Aanamapya yamwe oyena omukalo ngoka haya tekelitha nago iimeno yawo omeya, ano ye na omunino ngono nee gu na oombululu ashike oombululu ndhino inadhiya piimeno odha ya pokati kiimeno, mpono pokati kiimeno pwa ningwa oondjila dhokutalama omeya uuna omeya taga ende.

Oshikunino osho oshinima shimwe oshipu okushi eta po, molwashoka oto kunu owala uumeno woye, shampa wa adha nduno uumeno wa koko, ngweye to tameke oku wu landitha opo wu mone mo iiyemo okukwathela egumbo lyoye, ookuume koye nangoye mwene.

Aantu oyendji oyali haya kulupa mbala omolwa iilonga mbyoka yali haya longo. Yo yamwe oyali haya ehama omolwa iilonga mbyoka yali haya longo. Ashike mongashingeyi tatu popi, inaya pumbwa we okulonga molwashono otuna po omambakumbaku ngono tageya kwathele oku endelela po iilonga mbyoka.

Aantu oyendji mbono itaaya vulu oku ninga uundama wayo yoyene. Opo ya tulemo oohi oyayi owala momadhiya nomomashana yo otaa dhike mo iiti. Kiiti hono oya mangela konee oonete. Oonete dhono odhili po toti odha fa uundama onelalakano opo ya kwatelemo oohi.

Oohi odhili dha simana molwaashono ngele omuntu alya oohi ohadhi vulu oku kaleka po uundjolowele we. Oohi odho tuu ndhono ohadhi vulu oku landithwa ano omuntu eta monomo oshimaliwa shono taka longitha oku iikwathela koompumbwe dhimwe dhi ili.

Ombuga oyo yimwe yomwaambyoka hayi etele oshilongo eliko unene tuu ngaashi poondundu oha pu kala pu na omamanya ga pepwa nawa kombepo ndele nondundu sho we yi tala oto hala okutya pamwe opwa li omuntu ta hongo teyi ukililitha nawa ashike eshito owala.

Momakuti omu na iinamwenyo oyindji. Yimwe yomuyo oyo ondjima. Oshinamwenyo sha fa omuntu, ihe shika oshi na omafufu sho oshina omushila omuleeleeka sho ohashi vulu oku enditha omagulu gane, ano oompadhi kumwe nomayako.

Oku kala wu hole iimeno kalunga oteku kwatha. Omuntu oto vulu oku tameka pevi lela to kunu oshimeno kooshimwe nenge kooiyali ndele ono haluka wuna iimeno ondumba. Iimeno oyili yimwe ya simana molwaashoka ohayi landwa nongele oya koko ohayi imi iiyimati.

Omukulu gonale okwa tilee, omeya ogo omwenyo ,osho aantu yiitala sho osho shili . Ano kwaana omeya, aantu itatu li se itatu nu, molwaashoka omeya uuna twa sa enota ogo hatu nu. Omeya ogo hatu iyogo go ogo hatu teleketha iikulya mbyoka hatu li. Ano omeya oga simana mutse aantu.

Mongaashingeyi aantu itaya fuluwe koonyala taya longitha iihupulo no matemo, ihe oya ndulukapo omashina ngoka taya kala taya longitha oku fula opo Kaya manepo ethimbo, yo ya endelele mbala ya mane.

Ondundu oshinima shimwe sha shitwa shi ilile nomokati koondundu ohamu adhika omilamba. Mono omo ha mu tondoka omeya uuna ngele omvula tayi loko, omo nee ha mu endele omeya taga yi gu uka komahala ngoka haga gongala. Omuna omamanya omanene, mo ota mu vulu wo oku adhiwa uuwe noongopolo.

Opayipi oyili ogo omukalo gumwe hagu longithwa kaanamapya oku tekela iimeno yawo omeya. Opayipi ndjino ohayi konetwa ne kopomba hu takuzi omeya etayi tsuwa uumbululu, uumbululu mono omone takala hamuzi omeya gu uka piimeno yawo.

Embakumbaku. Embakumbaku olyo lili limwe lya simana moshinanena molwaashoka olya kuthapo iilonga mbyoka yali hayi longwa kaantu, nelalakano opo kaya manepo ethimboniilonga opo yipwe mbala. Ohali longithwa okukuna. Embakumbaku lyoku kuna ohali endelele li vule aantu yoyene.

Osha simana oku kuna iimeno molwaashoka iimeno ohayi keelele e kungulule po lyevi ongele okomeya nenge okombepo. Iimeno woo nenge omiti dhono ngele odha kunwa ohadhi ka yambidhidha woo iinamwenyo oku dhi e tela omuzile uuna tadhi gondjo mpoka pena omutenya.

Uuna omuntu yu uvitathane, yo oyi hole, ohaya kala ye na enyanyu enene. Ngaashi ngaa ngele oshe ya poongeshefa. Aantu yamwe ohayi igwedha kumwe etaa ningi nee uundama wawo, taya tula mo oohi. Esiku taa ka kwata oohi nee, ohaya gongala ayehe, po pu na nee gumwe ngoka oye e na onete tayi hili mo, to taa kala nee taa munu oohi dhawo ndhoka ya li taa tekula.

Ombuga oshima shimwe oshinene. Mono to adha muna oondundu nuuno uushona. Mombuga kamuna lela iihwa inene. Molwashoka oha mu kala mwapupyala mo iha mu lokwa lela. Na iihwa mbyoka yili mo ohawu kala uuhwa mboka wuna omidhi omileeleka. Yo iihwa mbyoka iishona lela.

Ongombe oyo yimwendjoka hayi nyanyukwa mbala unene tuu ngele to yi palutha ya kuta. Oto yi imonene owala koshipa shawo nokolutu lwayo oto mono shi tayi adhima. Uuna toke yi dhipaga otayi kala yi na onyama ombwaanawa shili yo noshipa shawo oto vulu okushi longitha shimwe shi ili, ongele okuninga iikutu nenge wu shi landithe po, molwashoka aantu yamwe ohaya li.

Moshiwambo aantu ohaya pungula miigandhi unene tuu ngaashi iilya nelalakano opo yikalepo ethimbo yo kayi ningwe nayi ano kayi tukwe kuupuka. Iigandhi nee ohali ningwapo okuziilila momihuya oshowo iiti hayi ithanwa oombala ano dhomusaati.

Iikwamboga oya simanekwa unene ngele otashi ya puunamapya, oshoka ohayi koko tayi endelele ngele pu na uuhoho yo oyo ngaa natango hayi etele mwene gwawo oshimaliwa oshindji ngele e yiteya e te yi landitha. Ota vulu okuyi longitha ngaashi okulya nokupalutha iimuna ye.

Okutekula oondjuhwa osho oshinima shimwe oshiwanawa. Oondjuhwa ohadhi tana mbala, dho ishewe ohadhi ningi oshimaliwa tashi endelele uuna tolanditha, ngoye oto vulu wo okudhipaga, tolanditha dhadhipagwa nenge todhi teleke tolanditha dhatelekwa.

Oonyanga odhili oamakudhi ogendji. Opu na ndhoka oontiligane, po opu na ndhoka kaadhi shi oontiligane. Ano uuna omuntu e na oonyanga, nenge ha mono oonyanga, it's vulu okushi landitha, ye ta mono oshimaliwa. Ota vulu wo okudhi longitha sho ta tula momahoka ge opo ga kale omawanawa sho taka lya.

Opuna omunkalo ngoka hangulongithwa gokuninga ondjila pokati nditye iilambo pokati kiimeno, iilambo mbyono yafa ondjila ohayi kwathele okukala yatalama omeya ano ule wethimbo opo iimeno sho yili mipungu yawo mono, omidhi dhawo otadhi kutha omeya mondjila moka.

Aantu oyendji oya simaneka omeya, molwashoka omeya ogo omwenyo. Aantu yamwe omeya ohaye ga teke nomayemele nenge ohaye ke ga tala nomayemele, omanga yamwe otaya longitha omandini yo yamwe otaya longitha iikwatelwa yilwe. Omeya oga simana. Ogo haya iyogo, go ogo gatu telekitha.

Aanapya oyendji oyiitaala mokukuna epungu, omolwashoka anuwa epungu olina uuwanawa owundji , mono omuntu havulu okumona epungu lyolyenelyene, teli landitha nenge teli tsu , eta monomo uusila, eta landitha uusila . Ye natango wo oha vulu okutetapo omafo nomiti ndhoka tedhi landithe nenge tedhi pe iimuna ye.

Opuna omahala ngamwe tongadha ngwanzinza nawa ndele shapa watalako hono , omahala ngano kangeshi kutya ongeli kondundu nenge anuwa pamwe ongeli mombunga awe, Omahala otangadhika nganzinza nawa ngo ongena omuzile ngo ongatalala nawa shili.

Oothayila noonete odho dhimwe dhili dha simanekwa kaantu mboka yena ofaalama dhoohi, molwaashono mothayila ohaya vulu oku tula po, e taya tula mo omeya opo omeya kaaga pwine po nenge ganingine gaye kohi yevi, omanga onete ohayi keelele opo oohi dhaa fadhuke po nenge oku dhi kwatela mo muundama moka

Mokuti omuna iinamwenyo oyindji ashike omuna shimwe shoka oshinene shivule iinamwenyo iikwawo, hashi ithanwa ondjamba. Ondjamba ngele oweyitala tayizi hono kukala inoohadhukapo, oshinamwenyo shimwe shili po oshinene shatya omakutsi omanene, shatya omakaha omanene noshina omunkati omuleeleleka. Ondjamba oyasimana oshoka ohayi gwedhako keliko lyoshilongo.

Aantu oyendji ohaa nyengwa okutaamba ko eshito. Eshito olya shitwa lya shitwa lya pwa nale, mpono twa adha puna oondundu dhili mbali pokati tapu ende nande omilamba, koondundu hono nee okuna omamanya gafa toti pamwe oga tetwa nenge oga hongwa nawa ashike ombepo yali ko ya pepa ko owala.

Opuna omukalo ngoka omupe aantu haya longitha oku tekela iimeno mono haya ningi oondjila pokati kiimpungu nenge pokati kiimeno ye ta kala ena omunino guli koondungu dhiimpungu, momunino mono ohamu kala mwa tsuwa uumbululu, opo nande omeya ogayi mo momunino ohaga zi mo nee taga pitile muumbululu muka go taga yi pokati koondjila ndhoka dhili piimpungu.

Omulilo, monalenale okwali omulilo ogo oshiima sha simanekwa, mongaashingeyi oguli woo natango oshiima sha simanekwa. Ngele oto tala nawa monalenale okwali ahku ti wa omuntu ohazi megumbo inaa temenwa omulilo.

Mombuga omuna omiti odhindji ndhoka dhili dha simana na ihadhi monika kehe pamwe. Omuna omiti ngaashi oQuiver tree noBaobab tree, omiti ndino odha pumba uunene na ngele owayi momakuti itodhi adha mo, ashike ohadhi kala owala mombuga. Omiti ndhoka odha longwa hadhi pungula omeya momakota gadho, molwaashoka mombuga omwa pupyala mo ihamu lokwa lela.

Aantu mboka yaninga uundama wawo woohii wowene, oyeshi dhenge komutse noku kandulapo omukaga, mongashi ngeyi itaya landawe iiyelelwa ashike una yapumbwa oshelelwa ohayayi owala muundama wawo moka etakwatamo oohii yo oya kalya ngawo.

Mokuti mwakala uudhigu. Mwakala oshinamwenyo shina othingo ondeendeeka shina olwaala lwafa lwetotongwe shina omaglu omale nokapala okashuushuuka hashi ithanwa onduli. Onduli oyili ngiini? Onduli oyasimana unene molwashoka ohayi hili aatalelipo.

Ohauto osho oshiima shimwe shoka sha simana, molwaashoka ohayi vulu oku kutha omuntu pehala yiili no yiili. Ano uuna ngele okuna ohauto, omuntu ngoka oha thiki mbala mpoka ahala okuya, yo ohauto ohayi kwathele oku tuta iinima mbyoka omuntu ta ende nayo.

Uuwanawa woku kala wuna omukalo gwo ku tekela iimeno nonunio, oho kala wu na ethimbo lya gwana, noha shi ku keelele oku longitha iimaliwa oyindji, molwaashoka omeya oha ga yi owala gu ukilila poshimeno popwene.

Omukulu gwonale okwati inweenda okuti inotala. Okadhila, okadhila oko kamwe hoka kashitikika kena iipanyala ndjoka hayi kwatelele kiiti uuna kathikama, kokena omafufu ogendji ngoka hage kakelele kuutalala nomulungu omukukutu gwokushomona uuna takali.

Iinamwenyo yo mokuti nayo oyili wo oshinima sha simana moshilongo, molwaashono ohayi kwatele po aatalelipo. Ongaashi nee tayi landula Oomenye, Oonduli, Oongolo, Oongalangombe, Oonkoshi. Ano iinamwenyo mbyoka oyindji nonandi ita tuyi mana okuyi tumbula mpaka.

Mefuta omuna Oohi dhina omalwaala ogendji dho odhi ili nodhi ili. Oohi dhili mefuta dhimwe oontiligane, dhimwe eentokele, dhimwe odhina omayala omatokele na gamwe gafa omaluudhe. Ano mefuta omuna Oohi odhindji.

Omilonga odhili wo dhimwe dha simana moku pungula omeya. Momilonga omuna oohi, ohamu adhika woo oongandu ndhono hadhi hili opo aatalelipo yeye ya tale. Odha simana unene moku gwedhako keliko lyoshilongo.

Moombuga ngele oweendemo otwaadha mo omiti kooshimwe nooshimwe . Mo omuna omiti dhapumba ihaadhi monika kehe pehala . Ohamu adhika omiti ngaashi "quiver, baobab oshowoo calme thorn.

Mombuga okwa kukuta mo omuna omamanya ogendji, gamwe omashona gamwe omanene. Mombuga ihamu mene omiti ominene mo ihamu mene lela omwiidhi, omolwa shoka ihamu lokwa lela mo omuna omutenya ogundji.

Omukalo ngoka gokutekela iimeno nopaipi oogumwe gwa simana shinene, molwaashoka ihagu longitha omeya ogendji. Ano ihagu pula mwene gwiimeno nenge gwoshikunino a longele iimaliwa oyindji. Ohagu tutike owala mpoka puna iimeno nenge tagu tutike owala kashona, iimeno tayi hili omeya nomindhi dhawo.

Momuthigululwakalo gwetu gwaawambo aantu oya simaneka omboga noshithima. Omakunde, omagadhi goongongo nago oga simanekwa unene. Osho shimwe shiholike kaawambo unene ngele otashiya kiikulya mbyoka yehole okulya.

Iikwamawawa nayo yaziko konima yesiga. Omuntu ndishi okuna oondunge odhindji, uuna a hala okudhipaga po yimwe nenge a hala okulanditha po yimwe oheya nee ena uuyaha wuna iikulya afa tedhi hawaleke shili maala okwa hala owala akwatepo yimwe. Iikwamawawa nee nayo oyazi ko konima yesiga shampa yamono tuu wafa toningi omainyengo gapuka yo nayo otayi fadhuka po.

Oondjuhwa odho ikwamawawa mbyoka hayi tana mbala na odhina uwanawa owundji, ondjuhwa ohayi vulu oku dhipangwa etayi telekwa otayi tulwa megumbo aantu yalye yo ohayi vulu wo okudhipangwa etayi telekwa otayi kalandithapo aantu opo yamone oshimaliwa, yo ohayi vulu oku landithwapo yina omwenyo, ondjuhwa oyina uwanawa owundji ngiini.

Ngele tashiya ne puundama mboka woshinanena wa ningwa noothaila. Opo ne wutulemo oohi dhoye nomeya, ohapu kala puna okapundi , okapundi hoka oha ka kala ne ka ningwa miipilinga opo keku kwathele oku tala muundama wu kale wu wetemo.

Uuna aantu taya kwata oohi, ihaya kwata ashike oohi dhoka oonene, ashike opuna uuhi mboka uushona hawu ithanwa ta kuti uuntangu. Uuntangu ohawu kala owundji, etawu kukutikwa, shampa wa kukutikwa ohawu falwa ne wuka landithwe nenge opo ne taya vulu oku wu teleka yalye.

Aanamapya oyo yamwe mboka yena owino oyindji ngele tashiya poku sila oshimpwiyu iikunomwa yawo, ohaye yi kunu nee yili momikwewo onelalakano opo shikale oshipu kuyo uuna taya ka teya nenge taye yi sile oshipwiwu noshowo oku keelela omukithi nuupuka

Oondundu odhina omamananya ogendji noya yoolokathana. Na Ohadhi eta nee Aanongononi oshowo aantu mboka huuviteko yalongwa yeye yatale kutya omamananya ngono ogeli pamukalo guli ngiini nongele otaa vulu okwaadha mo okawe nenge ongopolo ano ohashi eta lela ohokwe uuna aantu ya landula mo taakongo omamanya ngoka.

Uunafaalama owuli pomaludhi ogendji ,ashike mbuka woohi owaningi owundji. Omolwashike mbela ? Omolwashono oohi ihadhi pula oshimaliwa oshindji oku dhi tekula odhapumbwa owala omeya ngoye tokala woo hotulamo nande iikulya mbi hoteleke megumbo ngaashi iithima oohi otadhi koko owala.

Aantu oyandji mongashingeyi otaya igwedha kumwe nenge ohaya igwedha kumwe opo ya ningepo uundama wawo mono taya tulamo oohi ya kale taya tekula. Opo nee nande oshi yena uundama wawo ngano omuna oonete, ononete dhono odha ulika ne kutya ndino ehala lyale nenge dhino oohi dha lye ?

Aanafaalama yoondjuhwa oyendji mboka yuuviteko , oyeshi kutya uuwanawa woondjuhwa owuli peni. Oya ninga iikuku yawo iinene moka yatopola oondjuhwa yedhi tulila mo uukololo wadho dho etadhi vala omayi uuna dhapewa iikulya mbyoka yoku valitha nenge yokukokeka . Omunafaalama oha ende nee tagongolola mo omayi ngoka akalandithe ye aka lye.

Aantu oyendji oya ninga uundama wawo yene mono haya kwatelemo uuhi manga uushona. Ohaye wu pele mo iikulya sigo wa koko. Shampa nee wa koko wumwe tawu vala , dhimwe tadhi ningi oonene e ta ye dhi kutha mo ye ke dhi lye po nege ye ke dhi landithe po ya imonene mo oshimaliwa.

Osha simana ngiini okumuna oohi dhoye mwene megumbo? Osha simana shinene na oyendji otaya ti oohi kadhi na uudhigu okumunwa ihadhi tekulwa ano nuudhigu, odhindji ohadhi li niithima nokuli mbyono hatu teleke momagumbo dho ohadhi tana mbala. Dho ngele owe dhi landitha otadhi ku etele oshimaliwa oshindji.

Oondhopi odho dhi li dhimwe dha simana, unene tuu ngele otashi ya pokutunga omagumbo. Ohadhi longithwa okutunga omagumbo noshowo okutunga oongandjo dhomagumbo, dho ohadhi longithwa wo okutula pevi, ano taye dhi tula po, opo aantu ya vule ye ende po.

Uushitwe, uushitwe owumwe wu li mboka itoo wu mana oku wu hokolola, wo owu na oondundu odhindji dhindji, nomiti dhimwe ihaa dhi monika, dho odha pumba. O quiver tree, gumwe gwo momiti ndhoka hadhi monika muushitwe wetu.

Ondjuhwa yOshiwambo oyi li ya simana koshigwana unene tuu ngele otashi ya momudhingoloko gwetu gOshiwambo. Ondjuhwa yOshiwambo oyo hayi dhipagelwa omuntu ngoka ta shuna kuushimba e tayi tulwa nee mombaapila, oyo nee omuntu he ende ta li mondjila ayihe ta yi kuushimba.

Oohi ohadhi kuthwa moondama, momilonga osho woo miishana dho tadhi pungulwa momandikoma ga tetwa nawa, gafa uundama, nelalakano opo dhi gamenwe.

Opu na wo oongombe dhimwe hadhi ithanwa ta ku tiwa oompwidhi. Oongombe ndhono ano ohadhi pandekwa nduno momiti hadhi kongelwa omuti mpoka pu na omwiidhi dho tadhi pandekelwa mo, opo nee dhaa fadhuke po dho tadhi kala dhi li nee mono tadhi li.

Uunshitwe. Uunshitwe ohawuonika wa yooloka ngaashi ngaa unene ngele owa adha ondundu, Oto hala okutya pamwe oya tsuwa nande oombululu kaantu, ihe oyo yene ya gwa omamanya ndele etayi iyopaleke kuyo yene, etayi monika nawanawa lelalela. Mpono aatalelipo opo nee ye hole mpo nokuyi thaanekwa.

Oongombe odha simana unene tuu kwaamboka yedhina molwaashoka ohaya vulu okudhi dhipaga taya kutha koo oonyama noshowo oku kuthako oshipa ta yeshi landitha po kwaamboka haya ningi oonguwo.

Aatalelipo oyo aantu yamwe ye hole sha talwa nawa, taya ende oondundu noondundu taya londo, nelalakano oya tseye shoka shili muuyuni. Ohaya ende yena nee omathano, yo oyena oongodhi dhawo dhoka taya ende nadho koondundu, opo ya thaneke, ya ka ulikile uuyuni shoka ya mona.

Aanamapya oyendji ohaya longitha omukalo gominino opo ya wape ya tekele iimeno yawo omeya. Oguli gwa simanekwa molwashoka ohagu kuthapo ethimbo lyokukala wa landulamo to tekele iimeno. Go ohagu endelele molwashoka shampa owala kwa patululwa, iimeno oyindji ohayi mono omeya.

Oondundu odho dhi li dhimwe dha simanekwa unene tuu ngaashi tashi ya pokukonga okawe nosho wo oongopolo, omolwa omamanya ngoka dhi na. Odhi na omamanya ogendji ngoka haga pepwa po kombepo go gamwe oga ningwa omakololo kombepo.

Ombuga, ombuga aantu kaye hole mo. Yo kayena esiku yaka tungemo, nande owa adha mwatugwa okashona owala nomolwashono anuwa omuna omutenya mo anuwa kamuna omiiti. Nonando owa hala oku gondja kuna mpa togondjo.

Omiti odhi li dhimwe dha simana molwashoka ohadhi longithwa kaantu okuninga iinima oyindji, ongaashi iitafula. Ohadhi longithwa okutunga oondunda, hadhi longithwa okutunga oombet. Omiti odhili dha simana shinene ngaashi pomahala gomangeshefelo ito adha kapuna iitafula nenge puna iipundi, yo ayihe oya ningwa okuzilila momiti.

Efuta olyo limwe lyasimana molwashoka aantu oyendji miilongo yawo kamuna omafuta, ohayeya ne miilongo moka muna omafuta yoyatale eshito sholyili. Ohakutiwa omeya ngoka omanamwenyo, molwashoka ohagakala taga inyenge go ohakutiwa ihagapwiine.

Aanamapya oyendji otaya ti omukalo ngoka gokutekela iimeno nopaipi ogu li gwa simana kuyo, molwashoka ihagu mana po ethimbo lyawo lyokukala ya landula iimeno taya tekele. Ihagu longitha omeya ogendji, molwashoka ohagu tekele owala mpoka pu na iimeno. Ano ogwa simana nawa unene.

Aantu paife ihaya longithawe omatemo mokulonga ngaashi nale kwali haya kala taya papula , ihe otaya longitha omambakumbaku ngoka haga endelele, go ihaga manapo ethimbo . Ohaga longo oshilwa oshinene, taga kwathele ooyene yomapya opo yalonge, yakune yamone iiyemo oyindji.

Ano moshinanena, aantu itaya longo we taya tatula nomatemo, yo itaya longitha we iimuna. Ashike oyena po omukalo nguka omupe gweya gomambakumbaku ngono gopashinanena taga hingwa, go taga endelele okulonga noshowo ohaga gwedhako kiiyemo mbyoka omuntu ta ka mona.

Omeya , omeya ogeli ga simana molwashoka ogo haga nuwa kiimuna go ogo wo hatu iyogo. Ano nee pamikalo odhindji aantu ohaya ningi uundama moka haya tulamo omeya. Uundama ohawu ningwa nelalakano opo wu kale wuna omeya ethimbo ele taga vulu oku longithwa osho wo ga vule oku nuwa kiimuna.

Aantu yamwe mokukwata oohi dhawo, ihaya kwata oohi ndhoka oosimba, ano dhi na omayi mepunda. Peha lyokuya nomayi, omayi ohaye ga kutha mo e taga yi nee momeya moka go taga tendulwa po kugo gene. Yo taya yi nee noohi ye ke dhi lye po.

Onete oshinima sha simana unene tuu kaantu mbono haya kwata oohi oshoka oyo haya longitha okukwata oohi. Onete ohaye dhitula momeya nuuna oohi tadhi tondoka tadhi zi hwiya ohadhi hakele monete.